Zvibhehleya indawu iyo yatinosise kuenda kuti tinobhuirwa kuti tingadai tine hosha iri. Ngekuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo yemunthu

Hosha dzinosiyana siyana mwukati mwemutumbi wemuntu. Kune hosha dzinoita zvekutapurirwana kubudikidza ngebonde kana kuti ngebesha asi dzinosisa kuhinwa ngemitombo.

Hosha chiro chinotyisa maningi mwukati mwemutumbi wemuntu uye hosha dzakasiyana siyana kuti dzinobatira sei mukwati mwemutumbi wemuntu. Asi hosha dzinosiswa kurapwa.

Tika ningira hosha mu nyika yatino rarama nyamashi unowu tino ona kuti hosa dzino siyana siyaya maringe ngeku tapuridzwana kwadzinoitwa uye kune hosha dzino tapuridzwana ngepa bonde dzimweni nge gotsorwa.

Igwinyiso remenemene hosha dzinobata muntu weshe zvisina kuti uyu ndiyani. Asi tinosisa kuramba teivhenekwa ngazi yedu kuti tizoziya hosha ingadai yeipona patiri.

Hosha dzakadsi kusiyana tinodziona mukati memutumbi wemunthu uye hosha idzi dzinosise kudzivirirwa ngekurumba kuzvibhedhleya nguwa dzeshe paunozwa kupanda.

Ngekuti zvirwere zvakawanda maningi uye zvirwere tinosisa kuziya kuti zvirwere zvinotapuridzwana ngemhando iri kune zvirwere zvinotapuridzwana ngemhepo.

Hosha dzinodai kusiyana siyana. Kune hosha dzinotapuridzwana kubudikidza ngepabonde kwoita hosha dzinotapuridzwanwa kuburikidza ngebesha kana mbepo.

Ngekubudukidza ngehosha tinoona vantu vanogumisira vaenda kuzvibhedhleya kuti vaende kozwa kuti vangahimwa sei . Kuzvibhedhleya unobhuyirwa kuti umwe mutombo uhimwe.

Hosha yakasiyana siyana kune hosha dzinobata varumbwana chete kozoita hosha dzinobata vakadzi chete asi vantu vanosisa kuramba veivhenekwa kuti dzingava hosha dziri dzinga pona mavari.

Igwinyiso remene mene hosha dzinodai kusiyana uye kune hosha dzinorarama mungazi koita hosha dzinokonzeresa besha pakati pemutumbi pemuntu.

Tikaringira nyamashi unowu watinorarama inoona kuti hosha dzatikuti kuwanda uye hosha dzonesa vantu vazhinji.

Hosha dzanyamashi unou ihosha dzakasiyana siyana. Kune hosha dzinotapuridzwana kubudikidza ngegotsorwa kwoita hosha dzinotapuridzwana kubudikidza ngepabonde.

Hosha dzino rarama mu vantu dzaka siyana siyana kune hosha dzino tapuridzwana ku budikidza nge gotsorwa koita dzino tamburidzwana ku budikidza nge bonde.

Utano hwemuntu nje hwakakosha maningi uye vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya nguwa iyo yavanozwa nyama dzavo dzeipanda, zvibhedhleya zvinosisa kunge zviripadhuze nenharaunda dzavo.

Tikaenda mumatawundi, kana kuti kumakanyi, tinosisa kuramba teyidhibana nezvibhedhleya kuti tikwanise kupona, kubudikidza ndizvo.

Utanonje hunosisa kuonekwa nemundu weshe pajikerere uye zvibhehleya zvinosisa kunge zviri pasinde ngendau dzinogara vandu kuitira kuti vandu vasazohamba mumango wakakura

Ukaringira utano hwemuntu hwakakosha maningi uye zvibhedhleya zvonosise kunge zviri mundau dzeshe kuti vantu vakwanise kuhanira zvibhedhleya mukuwo uripo.

Eya igwinyiso remene mene hutano hwakakosha pakati pemutumbi wemuntu uye zvibhedhlera zvinosisa kudetsera muntu weshe hunge ane mare kana asina zvinosisa kumudetsera.

Utano chiro chakakosha maningi uye muntu unosisa kuona ndau yekuti arape hosha yaangadai ainayo mundaraunda dzavanogara.

Zvibhedhlera zvinosisa kunge zviri padhuze nepadhuze nendau iyoninigara vantu izvi kuitira rabkutinmuntu weshe akwanise kuhanira zvibhedhlera pona panorwara.

Hutano hwakakosha maningi pamuntu, uye hutano ndiho hunoita kuti muntu akone kugarisana nevantu zvakanaka, mukati mwenharaunda, mukati mwemabasa angadai eiitwa.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevantu zvakanaka mukati mendaraunda uye muntu akwanise kushandisana nevantu zvakanaka kumabasa.

Zvibhedhleya indau iyo yatinokona kuenda apo tazwa mwiiri dzedu dzeipanda. Kuzvibhedhleya tinoenda kuti tiende kunopiwe mitombo, tipore.

Chibhedhleya indau iyo yatinosisa kuenda mukuvo idzo dzatinenge taona kuti mwiri yedu inopanda. Zvibhedhleya zvinosisa kutifundisa maringe ngekuti tigare tiri vatano.

Kuzvibhedhleya indau iyo yatinoti tikaguma tinosisa kuona rubatsiro kubudikidza ngedenda kanahosha yatingadai teizwa. Kuzvibhedhleya kuna anamazvikokota ezveutano.

Zvibhedhlera indau yatinobvuma kuti tivhenekwe hosha kana tanzwa muviri wedu wechipanda tinosise kuenda kuzvibhedhlera toende kunopiwa mutombo wekuti tipore.

Chibhedhleya indau iyo inosise kunge iri padhuze ngentaraunda dzatingadai teigara, uye inosise kuonekwa mumataundi nekanyi kuti vantu vapone kubudikidza ndiyo.

Zvibhehleya indau iyo yatinosisa kuguma apo patinenge tawirwa nedambudziko kana kuwirwa ngehosha. Tinosisa kuenda kuzvibhehleya tindoona vantu vanoziya maringe nehosha idzi.

Tikaenda kuzvibhedhlera nyamashi unowu tinoona kuti tinopuwa mutombo kana taonekwa kuti tiri kurwara ndiana madhokodheya vamweni vanotivheneka ngazi dzedu.

Zvi bhedhleya indau iyo inosisa kuti vantu vanozwa kupanda kwe nyama dzavo vanosisa kuendeyo kuti vaona vaende kundoona madhokodheya vadetsereke hosha ichiri padhuze.

Kuzvibhehleya kunoshanda vantu vakasiyana-siyana ngekuti vantu ava vanenge veiziya zvakasiyana-siyana pamusoro pehosha dzingadai dziri muntaraunda kana dzinobata vantu.

Zvibhedhleya indau iyo yekuti munhu akazwa panopanda penyama yake ,unosisa kuendeyo kuti akwanise kudetsereka mukuwo uripo nguwa dzeshe.

Utano hwemunhu hwakakosha maningi panyika pano uye munhu unosise kuenda pachibhehleya chiri padhuze pake kuti aende kunovhenekwa ngazi mukuwo ngemukuwo kuti aonekwe kuti haana hosha ere.

Chi bhedhleya indau iyo yatino sisa ku endeyo apo patinozwa nyama dzedu dzei panda uye tinosisa kunge tei ramba teienda ku zvibhedhleya kuno vhenekwa ngazi yedu mukuwo ne mukuwo kuti tionekwe kuti atina hosha ere.

Zvibhehleya indau iyo yatinosisa kuguma pona apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda uye zvibhehleya zvakanaka maningi ngekuti mune a madhokodheya anoziya ngezve hosha.

Chibhedhlera indau iyo yatinosisa kuguma apo petinenge tazwa nyama dzedu dzeipanda mukuwo nemukuwo uye kuzvibhedhlera tinosangana nevantu vanoziya maningi nezveutano.

Zvibhedhlera zvinosisa kunge zviri padhuze nenharaunda matinogara izvi zvakanakira kuti muntu azohambi mumango mukuru kuti azopiwa mutombo Kundorapwaa hosha.

Kuti muntu uzoziya maringe ngehosha dzingadai dzeinesa vantu vanosisira kuramba veifundiswa mukati mwendau dzavo, kuti vakone kudzivirira hosha dzakasiyana-siyana.

Hutano jee hunosisa kunge hweifundiswa muntu veshe zvisinei kuti varumbwana majaha kana mhandara kana vantu vakuru. Asi hunosise kunge hweifundiswa kuti hosha dzisajairira antu.

Tikaringiira utano hwemuntunje hwakosha maningi, ngekuti muntu asina utano aakwanisi kurarama zvakanaka mukati mwentaraunda. Vantu vanosisa kuziya maringe ngeutano hwavo.

Zvakanaka maningi kuti vantu vaongororwe nezvehutano uye varambe veifundiswa maringe nekuchengetedza hutano hwakanaka maningi nekuti zvinodziwiririra hosha.

Vantu muntaraunda dzakasiyana siyana vanosise kubhuirwa chakakoshere utano hwavo uye vqnosisa kubhuyirwa ngevantu vanoziya ngezveutano.

Tikaringira pakaita hosha ingadai yanesa muntaraunda hosha iyi vekuzvibhedhleya Vanohamba veifundisa vantu maringe ngehosha ingadai yanesa iyoyo.

Vantu vanoshanda kuzvibhehleya vanosisa kumbohamba veifundisa vantu maringe ngezveutano uye zviri zvingadai zveinesa pamuntu kana hosha dzingadai dzeinesa nguwa iyoyo.

Tikaningira muzvibhedhlera matinoguma nyamashi unowu tinoona kuti kunoshanda vantu vakasiyana siyana izvi zvakanakira kuti vantu vane hosha vanodetsereka yambo.

Zvibhedhlera indau isizi kujairwa ngevantu vazhinji. Ndau iyi tinosise kugumeyo apo patinenge tazwa kuti nyama dzedu dzinopanda uye ndau iyi inosise kunge iri padhuze nendau dzatinogara.

Zvibhedhleya indau iyo inosisa kunge iri padhuze ngeandaraunda dzinogare vanthu vazhinji kuitira kuti vanthu vasahamba mimango mikuru veitsvaka ruponeso.

Zvibhedhleya indau yatinoona ana mazvikokota anoziya maringe ngezveutano uye vanosise kuti fundisa maringe ngezvee hosha dzingadai dzeinesa.

Zvibhehleya zvinosisa kunge zviri padhuze nendau dzatinogara kuti tidetsereke mukati mwendaramo yedu tisazosise kuhamba mimango mikuru kutsvake mitombo.

Zvibhedhlera indau iyo inosisa kuenda vantu apo pavanenge vazwa nyama dzawo dzeipanda ngekuti kuzvibhedhlera kune madhokodheya anoongorora vanokubhuira kuti une hosha.

Chibhedhlera indau iyo yatinoona vantu vane hosha kana kuti vantu vanemwiri dzinopanda veienda kuti vakwanise kunopuwa mutombo vakone kuhinwa.

Muzvibhehleya tinoona kuti mune vantu vakawanda maningi vanoshanda mwona umwomwo. Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya mukuwo uwo watinozwa kuti nyama dzedu dzinopanda kuti tionodetsereka.

Vakadzi vane mimba vanosisa kuenda kuzvinhedhlera kuti vaende kundodetserwa ngekuti kuzvibhedhlera ndiko kune vantu vanokona kubarisa.

Ngoumweni mukuwo tikaringira kuzvibhedhlera vanokwanisa kushaye mutombo, asi vakashaya mutombo vanokunyorera gwara rokuti uende kunotsvaka mutombo kuzvitoro zvinotengese mutombo.

Mazuva ano anyamashi atakurarama kwaane mitombo yakati kuti kuwanda ngekuti mutombo iyi inosisa kudetsera kudzinga hosha pamutumbi yavantu kune imwe inoita zvekumwiwa.

Igwinyiso remenemene, mutombo dzinoshanda zvakasiyanasiyana ,kune mitombo inoitwa zvekuzodzwa pamutumbi wemuntu kwoita mutombo inoitwa zvekumwiwa

Mitombo yanyamashi inorapa zviro zvakasiyana siyana uye mitombo iyi inenge yeishandiswa kurapa hosha dzaunenge wabhuirwa kuti unadzo ndidhokodheya.

Mitombo chiro chakanaka maningi pakunyaradza kupanda kwemutumbi, uye mitombo iyi inoshanda zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yemuntu kune mitombo inonyaradza mapando emusoro.

Nekuti mitombo yati kusiyana uye mitombo kune inorapa hosha dzakasiyana siyana dzichisiyana ngekuti dzakonzerwa ngei hosha dzona idzodzo.

Tikaningira nyamashi unowu kune mitombo yakawanda maningi mitombo iyi inoshanda zviro zvakasiyana siyana asi dzeshe mitombo yekuti muntu akwanise kuhinike.

Tingaringira kune mitombo inoshanda zvakasiyana siyana, kune mitombo inoita zvekudzodzwa pakati pemitumbi wemunhu koita mitombo iyo inoita zvekumwiwa ngemvura.

Igwinyiso remene mene tikaenda kuzvibhehleya madhokodheya anotirodzera hosha ingadei iri patiri asi mitombo ndiyo inga kwanisa kusiyana kuti inoshanda zvakadini.

Mitombo yanyamashi mitombo inohina pakasiyana siyana mukati mwemuntu uye mitombo iyi inomwiwa zvakasiyana siyana. Kune inoita zvekudzodzwa. Kwoita inoita zvekumwiwa nemvura.

Hino ngekuti mutombo yanyamashi mitombo yakasiyana neyekudhaya. Mitombo yanyamashi tinoona kuti inorapa hosha dzakasiyana siyana uye inomwiwa.

Tikaringira muzvibhedhleya mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana, zvidziyo izvi zvinosisa kushanda kuvheneka ngazi kana kuona kuti muntu ungadai ane hosha iri.

Zvibhedhleya indau yekuti tikazwa panopanda pemwiri yedu tinosisa kuendeyo tinoona kuhinwa. Kuzvibhedhleya kune midziyo inoongorora ngazi yakasiyana-siyana.

Ngekuti hosha inouya muntu usina kuti unoda. Asi ukazwa nyama yako yapanda unosisa kuenda kuchibhedhleya kuti uende kunovhenekwa ngazi yako nemichini dzekuzvipatara.

Muzvibhedhleya zvanyamashi mwatinoenda, mune midziyo yakasiyana-siyana, midziyo inoshandiswa kuvheneka ngazi, kuona hosha dzisingaoneki ngemadziso, midziyo iyi ndiyo inotibhuyira kuti muntu une hosha iri.

Zvibhedhlera indau iyo yatinosisa kuguma mukuwo weshe watinozwa kupanda kwenyama, tinosisa kugumeyo kuti tono vhenekwa kuti chingaa chiinyi chingadai chakonzeresa zvona izvozvo.

Tikaningira nyamashi unou tikaenda kuzvibhedhleya tinoona kuti kunemidziyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuvheneka ngazi yedu vatibhuire hosha ingadai iripatiri.

Tikaringira kuzvibhedhleya zvatinoenda nyamashi unowu, tinoona kuti kune zvidziyo zvinoshandiswa kuvheneka ngazi, kuti ionekwe kuti aina hosha ere, ingadai yeirarama pairi.

Ngekuti muzvibhedhleya munemidziyo yakakosha inosisa kuchengetedzwa izvi zvakakosha maningi ngekuti midziyo yonaiyoyo ndiyoinoshandiswa pakuita basa ravo nyore.

Ngekuti midziyo mizhinji yemuzvibhedhleya yakasiyana siyana uye inoite mishando yakasiyana siyana izvi zvaita kuti ana madhokodheya basa ravo riite nyore pakuvheneka ngazi.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti kune michini inoshandiswa kuvheneka ngazi yemuntu kana kuvheneka kuti muntu ungadai ane hosha iri.

Igwinyiso remene mene tikaenda kuzvibhedhleya tinogumeyo tonoona madhokodheya otore ropa redu oyende kunovheneka veyishandisa mudziyo yakati kusiyana, uye mudziyo iyi inobhuye chokwadi.

Zvakanakira kuzvibhedhleya mazuvano anyamashi ndezvekuti kwaa nezvidziyo zvinoshandiswaa kuvheneka ngazi yemuntu kuti aoneke kuti une hosha yakadini ingadai iri pamutumbi wake.

Tikaningira kuzvibhehleya nyamashi unowu watinorarama tinoona kuti kuzvibhehleya kwakanaka maningi ngekuti unorapwa denda raunenga weizwa pasina kufungidzira

Tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanenge vane hosha dzakasiyana siyana asi hosha idzi vanenge vavhenekwa ngazi yavo nemudziyo kuti vazoziya kuti ihosha iri.

Tika ringira nyamashi unowu makore oto rarama tinoona madhokodheya ane muchini kana kuti zvidziyo zva anoshandisa mukati me zvibhedhleya ku vheneka ngazi ye muntu kuti i oneke kuti ayina hosha ere.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi yakanakira pakuti inonase kuongorora maringe ngezvehosha. Inoongorora kuti muntu panopanda pake ngepari mukati memutumbi wake.

Utano chiro chakakosha maningi kuvarumbwana. Varumbwana vanosise kunge veivhenekwa ngazi dzavo mukuwo ngemukuwo kuti vaonekwe kuti apana hosha ingadai yeirarama pavari here.

Tikaringira muntu njee unosisa kuziya maringe ngezveutano hwendxondo dzake. Uye utano uhu hwakakosha maningi ngekutu ndihwo hunoita kuti muntu akone kugarisana nevamweni zvakanaka.

Zve mene mene madzimai vano sisa kuziya maringe nge hosha dzingadai dzei nesa vana uye vano sisa kufundiswa ku chengeta vana zvakanaka asabatwa nge hosha.

Igwinyiso remene-mene, vantu vechidzimai vanosise kuziya maringe ngezveutano kana hosha dzinobata vana vadodori kuitira kuti vana vasaramba veifa.

Zvemene mene madzimai anosisa kuziya maringe ngezveutano hwevarumbwana uye ngehosha dzingadai dzeinesa varumbwana mukati mendaramo dzavo

Igwinyiso remene mene vantu vechidzimai vanosise kuziya ngehosha dzingadai dzeinesa varumbwana uye kuti hosha idzi dzingadziviririka sei mukati mwendaramo.

Igwinyiso remene mene ndombi nemadzimai vanosise kuziya maringe ngehosha dzingadai dzeibata varumbwana kuitira kuti varumbwana vasafa kubudikidza ngehosha idzi.

Ndombi kana madzimai vanosisa kunge veikona kuchengetsedza vana ngekuti vana kune hosha dzinovabata, uye vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngekubata vana zvakanaka.

Muzvibhedhleya mwatinoenda mwona umwomwo, tikaringira vana madhokodheya, anoshandise midziyo yavanoshandisa, kuvheneka ngazi yedu uye midziyo iyi yakanaka ngekuti, inokasira kutibhuira kuti tine hosha iri.

Zvibhedhleya indau yakanaka maningi, ngekuti kuzvibhedhleya tikagumeyo tinovhenekwa veishandise midziyo yawo, inobhuya gwinyiso kuti munthu, ungadai eirwara ngehosha iri.

Muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, uye midziyo iyi yakakosha maningi mukati mwezvibhedhleya. Ngekuti ndiyo inoita kuti basa revantu vanoshanda muzvibhedhleya rivenyore.

Tikaringira kuzvibhedhlera uko kwetinopota teyienda, tinoona kuti tinosvika toona madhogodheya, otibhuyira kana kuti anovheneka ngazi yedu kuti vaone kuti hatina hosha here, asi vanozviita veishandisa micheni.

Utano hwakakosha maningi, munthu ukazwa panopanda unosisa kuenda kuzvibhedhleya, kuzvibhedhleya kona ukoko kune michini inovheneka ngazi dzokubhuira kuti une yosha iri.

Tikaguma muzvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakati kuti kusiyana uye midziyo iyi yakanaka maningi ngekuti ndiyo inobhuira madhokodheya hosha ingadai yeipona pamunthu.

Tikaningira muzvibhehlera nyamashi unoo, tinoona kuti vantu vaakuongororwa ngazi dzavo kweishandiswe zvidziyo zvakadai kusiyana zvinoonekwa umwomwo.

Tikaringira muzvibhedhleya zvatinoona mukati mendau dzakasiyana-siyana, munosisa kunge mune zvidziyo zvakawanda maningi zvinoite kuti mitombo ichengetedzeke.

Kuzvibhedhleya tikagumeyo tinovhenekwa ngazi yedu nemadhokodheya , madhokodheya anoshandisa midziyo yakasiyana siyana kuti akwanise kuona hosha mwatiri.

Mazuwaanaya atakurarama nyamashi unowu tinoona kuti kwaane zvidziyo zvatinogumisana nazvo muzvibhedhleya, zvidziyo izvi zvinoshanda maningi kuvheneka ngazi.

Muzvibhehleya tikagumeyo tinoona kuti mune midziyo irimwo iyo inoshandiswa kuti madhogodheya avheneke ngazi yedu uye akwanise kutibhuira kuti chiinyi.

Muzvibhedhleya tukagumamwo nyamashi unowu nekuti nyika yanaka midziyo yakasiyana -siyana inoshandiswa mukati mo kuita zviro zvakasiyana -siyana .

Tikaringira kuzvibhedhleya kwatinoenda, tinosisa kuvhenekwa ngazi yedu, kumadhokodheya. Madhokodheya anovheneka ngazi iyi veishandise michini , yakasiyana-siyana.

Tika ningira nyamashi uno tika pinda muchi bhehleya tinoona kuti mine midziyo yakasiyana siyana kune midziyo inoshandiswa kuchengetedza mitombo kune midziyo inoshandiswa kuvheneka ngazi.

Tika enda ku zvi bhedhleya tino gumeyo toto ningira kuti madhokoteya ane midziyo yaano shandisa mukati me zvibhedhleya kuti vakwanise ku vheneka ngazi ye muntu kuti ayina hosha ere.

Igwinyiso remene mene, mitombo chiro chakakosha maningi mukati mweupenyu hwedu. Tikaenda kuzvibhedhleya tinovhenekwa ngazi, tobhuyirwa kuti tine hosha yakadai, tozopuwa mutombo.

Zvakanakira zvidziyo zvezvibhedhlera ndezvekuti unokasira kuziva hosha ingadai yeirarama pamutumbi wako uye kuti hosha yona iyoyo ingarapwa zvakadini.

Muzvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana, izvo zvidziyo zvino vheneka ngazi yevantu kuti zvione kuti muntu ungadai ane hosha yakadini ino pona paari.

Mitombo chiro chaka kosha maningi tikaenda ku zvibhedhlera tino ringira kuti kune zvidziyo izvo zvinogara mitombo kuti igare yaka chengetedzeka nguva dzeshe.

Midziyo mizhinji yatinoona muzvibhedhleya yakakosha maningi. Ngekuti inoronza zvemene-mene denda kana hosha ingadai iri pamuntu.

Tikaenda kuzvibhedhlera tinoringira tonoona kuti kuzvibhedhlera kona ikweyo kune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuzvibhedhlera kuti vakwanise kuona hosha.

Tikaenda kuzvibhedhleya tinogumeyo toona madhokodheya. Madhokodheya anovheneka hosha eishandise midziyo yakati kudai kusiyana kuti vaone kuti muntu ungazwe hosha iri.

Tikaringira muzvibhedhlera zvanyamashi unowu tinoona kuti madhokodheya vanemudziyo yavanoshandisa kuvheneka ngazi yemuntu kuti vaone kuti ungadai anehosha yakadini .

Nyamashi unouyu tikaenda kuzvibhedhleya tinoona kuti kune midziyo yakati kuti kusiyana. Iyo inoshandiswa nemadhokodheya kuvheneka ngazi dzevantu.

Nyamashi unowu tinoona kuti, tikaguma muzvibhedhleya, mune vantu vanoongorora ngazi ,asi ngazi yedu vanoongorora , veishandise michini dzakati kuti, kusiyana.

Tikaguma kuzvibhedhleya kune midziyo inoshandiswa kuti mitombo igare mwona umwomwo nekuti midziyo idzi dzinoita kuti mitombo yona iyoyo irambe yeishanda.

Igwinyiso remene-mene, tikaenda kuzvibhedhleya tine hosha, ikurutu, madhokodheya anotipa mibhedha ,wekuti tiwatireyo ,teirapwa, uye veitipe mutombo.

Zvidziyo zveku chipatara zvakanaka maningi ngekuti zvinoita kuti basa re madhokodheya neve zveutano rive riri nyore kuti rishandike muku shandisa mu zvibhedhleya.

Tikaringira nyamashi uno watinorarama tinoona kuti tikahamba kuende kuzvibhehleya tinogumeyo toona kunemidziyo yakasiyanasiyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuvheneka ngazi yedu.

Tikaguma muzviBhedhleya mwatinoenda tinoona kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana iyoo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene kune zvirwere zvisinga oneki mbune ngemadziso chete asi zvirwere izvi zvinoda kuvhenekwa kubudikidza veishandisa zvidziyo zvinooneka muzvibhehleya.

Tikaenda kuzvibhedhleya nyamashi unowu tinoguma toona madhogodheya. Madhogodheya anovheneka ngazi yedu eishandisa zvidziyo zvakati kuti kusiyana.

Tikaguma muzvibhedhleya tinoona kuti madhokodheya pane zvidziyo zvavano shandisa uye zvidziyo izvi panosisa kunge zveigara zvakachena maningi.

Mu zvibhehleya matino guma mukuwo nge mukuwo tino ringira toona kuti vantu vanosisa ku vhenekwa ngazi kwei shandiswe midziyo yaka siyana siyana kuti ibhuye kuti ihosha iri.

Kuzvibhedhleya tinosisa kugumeyo mukuvo ngemukuvo. Ngekuti kuzvibhedhleya vantu havaringirwi hosha ngemazizo. Asi kunoshandiswa midziyo inoziya kuti hosha iyi ichii.

Basa muzvibhehleya ravanyore kuita kubudikidza ngezvidziyo zvatinoona muzvibhehleya ,zvidziyo izvi zvine vantu vanozvishandisa vanenge vakafunda kuti vakone kuzvishandisa.

Zvidziyo zvemuzvibhedhleya zvakasiyana-siyana kune zvidziyo zvinoshandiswa kuti zvitontodze mitombo yanyamashi kuitire kuti mitombo iyi irambe yeishanda nguwa dzeshe.

Tikaringira muntu ukarwara zvemene-mene zvekuti, unokwanisa kusatohamba, ukaenda kuzvibhedhleya, vanokupa mibhedha kuti vakuhine ,uri pona apapo pamubhedha.

Igwinyiso re mene mene muntu uka wirwa nge hosha yaka nyanya nyanya maningi madhokodheya anokwanisa kukupa mu bhedha wekuti uwatire pa chipatara uone ku poneswa.

Tikaringira nyamashi unouyu wakagara tikaenda kuzvibhedhlera tinogumeyo tonopuwa mutombo kana kuti kuvhenekwa ngazi veishandisa midziyo yemuzvibhedhlera.

Zvakanakira muzvibhedhleya ndezvekuti mune midziyo yakawanda maningi iyo inoshandiswa kuvheneka hosha dzakadai kusiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu.

Igwinyiso remene-mene, vantu vanosisa kuenda kuchibhedhlera vakazwa panopanda pemitumbi yavo. Kuzvibhedhlera uko kune zvidziyo zvinovheneka ngazi kuti izikanwe kuti ihosha iri.

Tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo dzakati kuti kusiyana muzvibhedhlera Mona imomo Munosisa kunge mune madhokodheya abobetsera vantu.

Igwinyiso remene-mene kuzvibhedhleya ukagumeyo unoona kune zvidziyo zvakawanda maningi. Izvo zvinoshandiswa kuvheneka ngazi kana kutarisa denda riri pamuntu.

Mitombo yanyamashi unou inosisa kutengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo kana kuti kuitsvaka kuzvibhedhleya unosise kuiwana izvi zvakakosha maningi .

Mitombo yanyamashi mitombo yakatikoshera maningi. Kune mitombo iyo yekuti tinoshaya kuzvibhedhleya tinosisa kuitsvaka mitombo yona iyoyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Igwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi unowu tinoona kuti mitombo yakatikoshera yaambo. Uye mitombo iyi inoshande kurape hosha dzakasiyana-siyana dzinenge dzeizwa muntu.

Nyamashi unouyu watinorarama, kwaane mitombo dzakatikuti kusiyana kubudikidza ngekuti muntu ungadai une denda ripi ringadai reipona mukati memutumbi wako.

Ngekuti tinooona kuti mazuano kwachinja mitombo yaakutengeswa muzvitoro. Uye mitombo iyi inosisa kunga yeigara panotonhorera mukati mwembatso dzedu.

Mitombo yanyamashi, mitombo yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi inorapa zviro zvakati kuti kusiyana mukati mwemutumbi wemuntu, uye yakanaka inosisa kugara panotonhorera.

Mitombo yanyamashi unowu , mitombo inorapa zviro zvakati kusiyana kune mitombo inoita zvekubairwa, kwoita mitombo inomwiwa nemvura, kwoita mitombo inodzodwa pamutumbi wemuntu.

Mitombo yanyamashi mitombo inorape hosha dzakadai kusiyana mitombo iyi inosisa kugara panotontorera nguva dzeshe kuti irambe yeishanda yambho.

Mitombo yanyamashi unoo yatinoona muzvibhedhleya kana kuti muzvitori zvinotengese mutombo yakanaka maningi ngekuti inoshanda yaambo kurapa hosha dzingadayi dziri pamutumbi wemuntu.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi nekuti mitambo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti muntu unoziya kuti mutbo uyu kana weirape soro wotomwa uwowo unorape soro.

Ngekuti mitombo yanyamashi inorapa hosha dzakati kuti ,kusiyana .Inosisa kugara panotonhorera nguva dzeshe kuti irambe yeita basa rayo yaambo.

Igwinyiso, remene-mene, mitombo yanyamashi, mitombo yakasiyana-siyana, ngekuti kune mitombo inomwiwa ngemvura, kwoita mitombo inoitwa zvekudzodzwa pamutumbi wemunthu, kwoita iyo inobairwa.

Mitombo yanyamashi mitombo yakasiyana nemitombo yekudhaya. Mitombo yanyamashi inosisa kurapa hosha yona iyoyo yaunenge veizwa, uye inosisa kugara panotonhorera.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya. Mitombo yanyamashi unosisa kuitenga, muzvitoro zvinotengesa mitombo mumathaundi.

Mitombo yanyamashi tinosisa kuitsvaka kuzvibhedhleya ,apo tabhuirwa kuti dambudziko ringadai riri patiri ngeriri. Tikaishaya kuzvibhedhleya tinoenda kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Tikaringira mitombo inoshanda zvirokwazvo, mitombo iyo yatinenge tapuwa kuzvibhedhleya. Mitombo iyo yatinenge tatenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mutombo yanyamashi mizhinji yakhona tinoitenga muzvitoro zvinotengese mitombo kuti utenge mitombo yanyamashi iyi unosise kunge une pawakanyorerwa ndidhokodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yampho nekuti mitombo iyi yakurapa hosha Yona iyoyo ingadai yeinesa pamutumbi wemuntu uye mitombo iyi inonwiwa nemvura kazhinji kazhinj.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yanyamashi tinoiona muzvitoro zvinotengesa mitombo. Uye mutombo iyi inosisa kugara panotondhorera, mukati mwembhatso yako.

Mitombo yanyamashi mitombo yakasiyana neyekudhaya . Mitombo yekudhaya taiwana mumagwasha asi yanyamashi mitombo iyi tinoiwana muzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuzvibhedhleya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakakocha maningi ngekuti mitombo iyi inoponesa avo vanenge vane hosha maningi. Ngekuti mitombo iyihe inosisa kugara panotonhorera kuti ishande.

Mitombo yenyamashe ikashayika kuzvibhedlera dhokoteya unogona kurira gwaro rekuti uende kotsvaka mitombo uwu kuzvitoro zvinotengesa mutombo mukati mwenharaunda yatingadei tegara

Mitombo ya nyamashi ino sisa kugara pano tondorera nguva dzeshe izvi zvinoitirwa kuti mutombo uyu urambe wei shanda zvakanaka kurapa hosha ingadai yeizwa muntu.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi tinoipuwa nemadhokodheya vanoziya ngezveutano maningi uye mitombo iyi inosisa kugara panotondorera nguva dzeshe.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kutidetsera muntu njee kuti tikwanise kupona pahosha ingadai yeipona pamutumbi wedu.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kurapa muntu hosha yanodai eizwa. Mitombo iyi vantu vanoiona kuzvitoro zvemitombo.

Tikaringira nyamashi unouyu tikaende kuzvibhedhleya zvikatame mitombo. Vanokona kuti nyorera gwaro kuti tiende kunotenga mitombo yanyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yenyamashi unou tikaenda kuzvibhehleya ikaoneka kuti kuchibhehleya kunenge kusina mutombo uwowo vanokunyorera gwara rekuti uende kuzvitoro zvinotengesa mutombo wonotenga ukoko.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yanyamashi inorapa hosha dzakadai kusiyana uye mitombo iyi inosise kugara panotontorera mukuwo nemukuwo kuti urambe weishanda.

Mitombo yanyamashi mitombo yakasiyana neyekudhaya kwemene mitombo yanyamashi inosisa kugara apo panotonhorera kuti ishande basa rayo yaamho.

Muntu akarwara ngehosha yakadai kusiyana unosise kumwe mutombo asi mitombo inosiyana siyana kune mutombo yekudhaya kwozoita mutombo yanyamashi inotengwa muzvitoro.

Mitombo yanyamashi inosiyana siyana matorerwe ayo kuti izvine dambudziko, kune mitombo inoita zvekumwiwa ngemvura koita mitombo inoita kuzodzwa panopanda pakona .

Mitombo yanyamashi mitombo yakasiyana nemitombo yekaretu mitombo iyi inorapa zvemene mene uye inorapa panopanda mukati mwemutumbi mwemuntu inosisa kugara panotondorera nguwa dzeshe.

Mutombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inoshandiswa ngemuntu weshe zvisinei kuti varumbwana, intombi kana vasharuka.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi vamweni vanoite zvekumwa, vamweni kune inodzodzwa koita imweni kune inobairwa asi dzeshe dziri mitombo.

Mitombo yatinoona nyamashi unowu , mitombo yakanaka maningi, ngekuti inoshandazve nemumweni kunyaradza panopanda mukati mwemutumbi wemuntu.

Ngekuti mitombo yanyamashi inopuwa uwo unenge aenda kuchibhehleya kooronza kuti unozwa pari. Mitombo iyi yakakosha maningi uye inosisa kuhina hosha dzakasiyana.

Nyamashi unouyu vatinorarama tinoona kuti mitombo iri kuita ichikwirira, uye mitombo yakurapa zvemene-mene hosha dzingadai dzeinesa.

Mitombo yanyamashi yakanaka maningi nekuti mitombo iyi tinoipuwa nevantu vanoziya nezveutano uye mutombo iyi inosisa kugara panotontorera mguwa dzeshe.

Igwinyiso remenemene muntu unosise kuziya maringe ngezveutano hwake kuti aziye kuti kupanda uku kunenge kwakonzereswa ngenyaya yei pamutumbi wake.

Utano hwemuntu nje hwakakosha maningi ngekuti utano ndihwo hunoita kuti muntu akwanise kugarisana neantu amweni zvakanaka mukati mwentaraunda.

Utano wengondo hwakakosha maningi pakati pemutumbi wemuntu uhwo utanohwo ndihwo hunoti muntu akwanise kudzishandira nekugarisana nevantu mundau zvakanaka.

Wutano wakakosha maningi, ngekuti wutano wunoyita kuti tigarisane nevantu zvakanaka mundarawunda mwedu, uye tikone kugarisana nevantu kumushando kwatinoyenda.

Utano hwendxondo pamunthu njee hwakanaka maningi kuti munthu ukwanise kuita zveshe zvingadiwa panyika kungava kushanda kana kugarisana nevanthu zvakanaka ndxondo dzako dzinosise kunge dzine utano.

Igwinyiso remene -mene vantu vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo kuti vaone kuti pangadai pasina hosha ere inopona mukati mwendaramo dzavo.

Tikahamba mumataundi tinosangana nevantu vamweni vanenge veizwa marenje avo kupanda. Vantu vona avavo vanosise kuenda kuzvibhedhlera kunopuwa mitombo.

Igwinyiso re mene mene tika enda muzvi bhedhleya nyamashi unowu tanzwa pano panda mukati mwemu tumbi wedu vanosisa kuti vheneka wozoti bhuyira kuti inkadai iri hosha iri inga pandisa mitumbi yedu.

Eya igwinyiso remene mene kuzvibhedhlera kunovhenekwa ngazi kwozikanwa kuti munhu ungadayi ane hosha yakadini yotorapwa pona apapo yaoneka.

Zvemene-mene zvirwre zviro zvinoshungurudza vantu mukati mwendau uye vantu vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezveutano vadzivirire hosha.

Kudhara kwemene vantu waisaziya hosha dzingadai dzichirarama mawari asi nyamashi unou tinosiswa kuramba tienoongororwa ropa redu tibhuirwe hosha dzingadai dzeipona matiri.

Ngekuti nyamashi unowu watinoona tinoone kuti nharaunda dzatinogara dzazara hosha dzinotapuridzwana dzakasiyanasiyana uye tinosise kudziirira hosha idzi.

Muntu nje unosisa kuti weiziya maringe nezvehutano hwako uye muntu nje unosisa kubva pane zviro zvakasvipa nekuti zvinokona kushaishira ndaramo yako.

Igwinyiso ,muntunje unosise kuziya kuti ukabve kuchimbuzi ,unosise kushamba nyara ,uye unosise kushamba chikhafu ,usati wachirya.

Igwinyiso re mene mene muntu nje unosise kuziya maringe ngezve utano hwake uye muntu uno sisa kunge eishamba nyara ubudikidza uko abve kuno shandisa chimbudzi.

Muntunje unosisa unge weizivya maringe ngezvehutano hwako. Uye muntu unosisa kunge weivhenekwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo kuti muonekwe kuti apana hosha ichidai yeipona mwauri ere.

Igwinyiso remenemene mbune munthu unosise kuzvingwarira kuti utano hwako urambe hwakagwinya uye munthu unosisa kuziya zviro zvinoita kuti utano hurambe huripo.

Igwinyiso remenemene mbune munhu unosisa kunge weiziya maringe ngezveutano hwako uye utano hunokosheswa sei kuti usabatwa ngehosha dzingadai dziri munyika.

Igwinyiso re mene mene muntu njee unosisa kuziya maringe ngezve utano hwako uye kuti utano huno chengetedzwa sei pakati pe muntu ogare ari mutano.

Ngenda yekuti hoshaa dzakadai kuuya mu nyika muntu unosise kuramba wei vhenekwa ngazi yako kuti vakone kuona kuti muntu ungadai wei rwara nge hosha iri.

Munthu nje unosise kuzvichengetedza maringe ngehosha dzingadai dzeinesa muntaraunda asi kuti uzvichengetedze unosise kuve uri munthu unogara wakashamba nguwa dzeshe.

Muntunje unosise kunge weivhenekwe ngazi yako mukuwo ngemukuwo uye unosisira kunge weiziya zviro zvinoita kuti utano hwako hudziiririke, mikuwo dzeshe dzekurarama.

Igwinyiso remenemene vantu vazhinji avakoni kuzvichengetedza kubudikidza ngekushaye utsanana muntu chaiye chaiye unosisa kunge eiziya utsanana kuti azvichengetedze.

Ngekuti mundunje unosisa kuziya maringe ngekuzvibata zvakanaka ,muntu unosisa kuvhenekwa mukuwo ngemukuwo kuzvibhedhlera.

Igwinyiso remene-mene muntu njee unosisa kuziya maringe ngezveutano hwako mbune uye kukona kuzvichengetedza muhosha dzakadai kusiyana-siyana.

Muntu njee unosisa kunge weiziya kuchengetedza utano hwako. Vantu vanosisa kunge veishamba mukanwa mukuwo uwo wavanenge vabva kunorya kuti mazino asaora.

Zvitororo zvinotengesa mitombo zvitoro zvakakosha maningi mukati mwendaramo dzemunthu ngekuti zvitoro izvi zvinotengesa mitombo dzatinenge tanyorerwa memadhokodheya kuti tikwanise kuhiln hosha.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviri padhuze nendau yatinogara ngekuti munthu aasizi kuhamba mimango wakakura kuti atsvake mutombo wona uwowo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kubvunza muntu kuti une magwaro ere akanyorwa nemadhokodheya, ekutenga mutombo muzvitoro izvi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosise kunge zviri padhuze ngezvibhedhlera Izvi kuitira kuti muntu ashamba mimango mikuru eitsvake mitombo uwo waanenge eida.

Tikaringira nyamashi unowu watinorarama tinoona kuti kwane zvitoro zvinotengese Zvinotengese mitombo mumataundi kana muntaraunda mwatinogara izvi zvakanakira kuti tinodetsereka nguwa iripo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinosise kuwanika mundau dzeshe, ngekuti zvitoro izvi zvakakosha maningi. Muntu aasisi kuhamba mimango mukuru ,eitsvaka zvitoro izvi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mumataundi Zvakawanda maningi uye zvitoro izvi zvinotarisira muntu kuti auye nepakanyorwa madhokodheya kuti zvizokutengesera mutombo.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinosise kunge zviri muntaraunda mwatinogara kuti tisazohamba mimango mikuru kuti titsvake mutombo apo patinenge tawirwa ngehosha.

Zvinotengesa mitombo zvitoro zvakakosha maningi mukati mentaramo dzedu ngekuti zvitoro izvi zvinosisa kutengesa vantu vane magwaro kuti vatenge mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri padhuze nezvibhedhleya. Kuitira kuti muntu akapiwe magwaro ekuti aende kotenge mitombo asahamba mumango mukuru eitsvake mutombo wacho.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviri mundau dzeshe ngekuti muntu aafaniri kuhamba mimango yakakura eitsvaka mitombo iyi.

Tika ringira nyamashi unowu wataku rarama tinoona kuti mazuva anaya kwane zvitoro zvino tengesa mutombo uye zvitoro izvi zvinosisa kunge zviri padhuze nezvi bhedhleya mukuwo ne mukuwo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kuve dziri padhuze nezvibhehleya. Izvi zvakanakira kuti muntu unenge unonge azwe hosha aafani kuhamba mumango mukuru kuti aende kotsvake mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kunge zviripasinde nezvibhedhleya kuti muntu ukashaya mutombo muchibhedhleya ukasire kuguma pona pachitoro chona ichocho.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvitoro zvakabatikoshera maningi ngekuti zvitoro izvi zvinotitengesera mitombo idzo dzatinenge tanyorera nemadhokhodheya kuti tizotenga.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kunge zviri muntaraunda dzatinogara kuitira kuti muntu akarwara unosise kuone mutombo nguwa iripo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviri padhuze nezvibhohlera kuti vantu vasahamba mimango mikurutu veitsavaka mitombo iyi kuzvitoro izvi.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinosisa muntaraunda mwatinogara kuitira kuti vantu vasahamba mimango mukuru kuti vatsvake mutombo yavangadai veida kuti vapone.

Zvitoro zvino tengese mitombo zvino sise kunge zviri padhuze nge zvibhedhleya kuitira kuti vantu vasa hamba mu mango mukuru kuende kuno tsvaka mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviri padhuze padhuze nezvibhedhlera kuitira kuti munthu asahamba mimango wakakura kutsvake mitombo.

Igwinyiso remene-mene mundau mwetinogara tinosise kufundiswa maringe ngezveutano, tikone kuzvichengetedza mitumbi yedu kudzivirira hosha dzingadai dzeinesa.

Mundaraunda mwatinogara vantu vanoita ngezveutano vanosise kuise vantu vanofundisa munharaundamo veifundisa maringe ngezveutano kuti vantu vanogara sei vari vatanu.

Igwinyiso remene mene denda rikanesa mukati mwentharaunda kana nyika, vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa vanthu kuti vakone kudzivirira hosha yona iyoyo.

Vekuzvibhedhleya vanosisa kuhamba veifundisa vantu kana kune hosha yadai kunesa. Hosha yona iyoyo vanosisa kufundisa kuti inodzivirirwa sei uye toziva sei kuti ndiyo.

Toringira tikaguma mumipato yakati kusiyana. Dzimweni dzinguvs muri mumathawundi, tinowona kuti mumipato umu munevanhu. Vamweni vange veyifundisa maringe ngezvehutano.

Vantu vekuzvibhedhleya pakaita hosha yanesa maningi ningi tinovaona veipinda muntaraunda yetinogara kuti vafundise vantu maringe ngegosha yona iyoyo.

Utanonje hwakanaka maningi uye vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano kuti vasasobatwa ngehosha dsingadai dseinesa mukati mwenharaunda yona iyoyo yaanogara.

Hosha ikakurumbira mukati menharawunda, vehutano vanosisa kunge veyifundisa vantu maringe ngezvehosha yakurumbira yona yoyo, mundharawunda mawo.

Tikaningira mukati memataundi atinogara munenge mune antu amweni anopfeka hembe dzakafanana eifundisa antu maringe nezvehutano izvi zvakakoshera kuti tonodzivirira zvirwere.

Igwinyiso remene mene ekuzvibhehleya vanosisa kuita gungano veifundisa vantu maringe ngezvehosha maringe nekudziirira hosha dzakadai kusiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene, vanthu ukapinda mumathaundi unoona vanthu vanenge vakapfeka zvakafanana, veifundisa vanthu maringe ngezve utano .

Utano chiro chakakosha maningi uye kune hosha dziyani dzinonesa vanthu dzakasiyana siyana kuti munthu aziye maringe ngehosha unosise kufundiswa kubudikidza ngegungano inofundisa vanthu ngezveutano.

Kukanesa hosha mukati mendau vemuzvibhedhlera kazhinji kakurutu vanohamba veifundisa vantu nekuvageuchidza maringe Ngedenda Rona iroro.

Igwinyiso remene-mene. Vekuzvibhehleya vonisisa kutumira vantu vavo vanodzidzisa vantu nezveutano mukati mwemataundi kana kuti kuntaraunda dzinogara vantu.

Vekuzvibhedhleya kukayite denda kana kukayita hosha yanetsa maningi, vanosisa kuhamba veyifundisa vantu mundarawunda maringe ngezve hosha iyi, kuti vantu vakwanise kudetsereka

Vekuzibhedhleya vanosisa kuhamba veifundisa vantu ngezveutano veifundisa vantu maringe ngehosha dzingadai dzeinesa muntaraunda mukuwo uwowo izvi zvakanakira kuti vantu vanogara veiziya.

Hosha dzinosiyana siyana matalurirwano ngeiyi ndaa vemuzvibhedhlera vanosise kufundisa vantu maringe nehosha mundau dzavanogara uye mumataundi .

Kana munharaunda mukaita hosha yanesa maningi, veutano vanosisa kufundisa vantu maringe nehosha iyi. Kuti inodzivirirwa sei munharaunda mwona umwomwo.

Madzimai kana kuti ndombi vanosisa kuziya maringe ngehosha dzingadai dzeibata chibereko chavo vanosisa futi kuramba veivhenekwa chibereko chavo.

Igwinyiso remene mene, vana hurwani vanosisa kuziya ngezveutano hwechibereko, vanosisa kuramba veyivhenekwe ngazi yavo mukuwo ngemukuwo kuti vasabatwa ngehosha dzakadaro.

Tikaringira nyamashi unowu watinogara, tinoona kuti kune hosha iyo inobata madzimai chete, madzimai vanosisa kuramba veyi vhenekwa chibereko chavo ,vasabatwa ngehosha yona iyoyo.

Madzimayi kana ntombi vanosise kuziya maringe ngezvechibereko chavo. Nge iyi ndava vanosise kuramba vevhenekwa chibereko kuti havana hosha here ingadai ipona mavari.

Igwinyiso remene mene ndombi nemadzimai vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chawo kuti vazikanwe kuti avana hosha ere uye hosha dzingadzivirirwa sei mukati mwechibereko chawo.

Utano hwevakadzi kana kuti ndombi wakakosha maningi vantu ava vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chaiwo kuti vazive kuti havana hosha dzinobata ndombi kana madzimai.

Ntombi nemadzimai vanosisa kuziya maringe ngehosha dzingadai dzei fona mukati mwemadzimai vanosisa kuramba veivhenekwa chibhereko kuti chionekwe kuti achina hosha here.

Hutano hwe munhu hwaka kosha maningi ku nyanya nyanya vakadzi vanofana kuramba veyi vhenekwa chibereko chavo kuti vakone kuziya hosha dzino bata vakadzi.

Igwinyiso remene mene chibereko chendombi kana vadzimai chinosisa ramba cheivhenekwa mukuwo ngemukowo kuti vaziye hosha ingadai yeipona mukati mwavo.

Igwinyiso remene mene utano hwemadzimai hwakakosha maningi ngekuti vanosise kuramba veyivhenekwa chibereko chavo vaonekwe kuti Havana hosha ere ingadai yeipona mavari.

Zvemene mene utano hwakakosha kumadzimai kana ntombi. Vantu ava vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo uye chibereko chavo kuti vadzivirire hosha.

Igwinyiso remene mene ndombi nemajaha anosise kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuitira kuti hosha dzinopona muakadzi chete dziramba dzeiva dzeivabata uye dzidzivirirwe.

Ndombi nemaidzimai vanosisa kuramba veivhenekwa maringe ngehosha dzingadai dzeipona pavari, uye ndombi dzinosisa kuziya hosha dzinobata vantu vevakadzi.

Mitombo inoshandiswa kana muntu eida kurumba mumango wakakura, wakanaka maningi ngekuti mitombo iyi vamweni vanoita zvekuhwira kuti vakwanise kupuwa simba rekurumba.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda zviro zvakasiyana siyana kune mitombo iyo inopuwa vanthu kuti vakwanise kuona simba mukati mwemutumbi dzavo.

Ukarumba usizi kujaira kurumba unokone kuzwa marenje ako opanda. Izvi unosisa kupuve mutombo vokuti makumbo ako asapanda.

Muntu unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako kuti vaziye hosha ingadai yeirarama mwauri vokupe mutombo unoenderana nezvaunozwa pona apapo apapo.

Mitombo inoshanda kuhina zviro zvakasiyana siyana mukati mwemutumbi mwemundu, kune mitombo inomwiwa apo panenge azwa kuti anebesha.

Igwinyiso remene-mene muntu usizi kujaira kurumba, akarumba unozwe makumbo ake kupanda. Asi kune mitombo inoshandiswe kudzodza kuti inyaradze mapando awawo.

Tikaringira vantu vasinganyanye kurumba maningi ,vakazorumba mumango wakakura vanokwanisa kupandiwa ngemakumbo ,asi kunemitombo inoshandiswa kunyaradza mapando.

Mutombo iyo inoshandiswa kana vantu veita mujaho yakasiyana siyana Inopa Simba pavantu vona ivavo kuti varambe vakagwinya vasafenda.

Eya ngekuti antu vanenge vasizi kujaira kurumba, mukore waanorumba muntuwo unozwe makumbo ake kupanda kwemene mene asi akamwe mutombo zvinoite nane.

Kune mitombo iyo inoshanda kuti vantu varambe vakagwinya. Koita mitombo iyo inoshanda kuti inyaradze panopanda mukati mwemutumbi wemuntu.

Mitombo chiro chaka kosha maningi mukati mwe ndaramo yedu uye mitombo uno sisa kunge weishanda mukuwo nge mukuwo uye kune mitombo inopa vantu simba.

Mitombo inoshanda kana muntu arumba mumango wakakura mitombo yakanaka maningi ngekuti inopa vantu vanoita zvekurumba simba ravanenge varasa.

Muntu usizi ku jaira kurumba aka rumba hai unozwe kupanda kwe marenje izvi zvichi konzerwa ngekusa jaira kurumba asi kone mutombo dzino kone ku mwiwa ku nyaradza mapando aya.

Tikaringira nyamashi unowu watinorarama tikaguma mizvibhedhleya tinoona kuti mune mitombo dzakasiyana siyana uye mune midziyo dzakasiyana siyana dzinopuwa vantu vanorwara.

Tikaguma muzvibhehleya mune midziyo yakawanda maningi inoshandiswa imwomwo zvimweni zvidziyo zvinoshandiswa kuvheneka ngazi yedu kuti inenge isina hosha ere.

Tikaringira kuzvibhehleya kwatinoenda mukuwo dzakasiyana-siyana tinogumeyo kune midziyo inoshandiswa nana mazvikokota kuvheneka ngazi yedu kuti yakaema zvakadini.

Tika ningira nyamashi unowu watino rarama mu zvibhehleya mwane midziyo yakawanda maningi ino siyana siyana uye muzvi bhedhleya mwaku kasira ku vhenekwa ngazi yedu aina hosha ere.

Utano mbune, hwakakosha maningi asi kuti nuntu uzoziya kuti uchiri mutano unosisa kuenda kovhenekwa ngazi ,nezvidziyo kuzvibhedhleya uye vekuzvibhedhleya vanokubhuira kuti une hosha iri.

Tikaguma kuzvibhedhlera tinoona kuti kune midziyo inoshandiswa ndiana mazvikokota vezveutano. Midziyo iyi inoshanda zvakasiyana siyana kuringirwa ngazi yedu kuti ingadai isina hosha ere.

Zvidziyo zvemuzvibhedhleya zvakanaka maningi. Zvidziyo izvi zvinoringira pamuntu, kuti muntu ungadai eizwa hosha yakadini, uye chiini chingadai cheikonzeresa hosha yona iyoyo.

Tikaguma muzvibhedhlera anamazvikokota vezvehutano vanovheneka ngazi yedu asi kuti vavheneke ngazi pane zvidziyo zvawanoshandisa mukati mezvibhedhlera mona imomo.

Tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vantu vanoshandisa muchini kuti vakone kuvheneka ngazi dzakasiyana siyana kuti vaone kuti muntu ungadi ane hosha iri.

Hutano hwemuntu nhee hwakakosha munhu unosisa kuenda kuchibhedhlera apo paanenge azwa kupanda kwemutumbi wake, kuzvibhedhera munoongororwa ngezvidziyo zviriyo Yona iyoyo.

Tikaguma muzvibhehleya nyamashi tinooma kuti mune zvidziyo zvinoshandiswa kuongorora utano hwemunhunje uye kuvheneka ngazi dzevantu.

Ndikaguma kuchibhedhleya ndinoona kuti kune midziyo, midziyo yakasiyana siyana uye midziyo iyi inoshanda mishando yakasiyana siyana asi chayakanakira inoita kuti basa remuzvibhedhleya riite nyore.

Tikaenda kuzvibhedhlera nyamashi unouyu tinoona kuti kuzvibhedhlera zvudziyo zvinoshandiswa mabasa akasiyana siyana.

Tikaguma kuzvibhedhleya ana mazvikokota vanoshandisa midziyo yakasiyana siyana kuvheneka muntu kuti ungadayi ane hosha yakadini midziyo iyi inosisa kugara muzvibhedhlera.

Zvemene-mene ukaringira muzvibhehleya tinoona kuti kwaanezviro zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa kuvheneka ngazi dzevantu. Uye zvinoongororwa kuti muntu ungadai unehosha yakadini.

Nyamashi unowu madhokodheya ane midziyo zvinoshandisa kuti vakwanise kuongorora ngazi yemuntu vobhuya ungadai nehosha yakadini maarri.

Mitombo yekudhaya yaitsvakwa ngevantu vasharukwa kwatiri, vainyasa kukona kuitsvaka mumagwasha vamweni vaiita zvekutsa mbidzi dzacho kana kukwatisa mashakani.

Mitombo yekudhaya yainge yakanaka maningi ngekuti vantu vaipona pasina muthuso kana kuti pane muthuso usina kuwanda maningi ningi .

Mitombo yanyamashi unowu tinoona kuti mitombo yasiyana neyekudhaya kwemene mene kudhaya mitombo yaita yekutsvaka mumagwasha imweni mitombo angadai Ari mashakani nemuti.

Kuburikidza ngekuti muntu waihamba mumango mukurutu kutsvake mitombo, vakapedzisira vakuisa mitombo yakona paberere pembuzi, kuti vasahamba mimango mikurutu.

Mitombo yekudhaya vantu vaienda mumagwasha kotsvaga mitombo iyi uye mitombo iyi yanga yakanaka maningi ngekuti vantu vaiiona pasina mutuso wawabvisa.

Mitombo yekudhaya mitombo yaiva yakanaka maningi, uye mitombo iyi inosisa kuchengetedzwa kuti vantu varambe veiiziya kuti kana teida kurapa tsoro tinokuma mashakani embuti wakadai.

Tikaningira mitombo yekudhaya mitombo iyo yaishandiswa ngevazhinji vekaretu uye vazhinji vaiishandisa pasina kubvisa muthuso vaiitora mahara.

Mitombo yekudhaya mitombo yaitsvakwa mimagwasha mizhinji yakhona uye yaitsvakwa ngevasharukwa vaiziya maringe ngezvemutombo uyu kuti unohina chiini.

Mitombo yakudhaya mitombo yaiya yakanaka maningi mukati mwevantu ngekuti mitombo iyi yaigwinyisa mitumbi dzevantu, uye yaidzinga hosha mukati mwemutumbi vemuntu.

Mitombo yekudhaya mitombo yaka kosha maningi mitombo iyi yaishandiswa nge vandu vakuru uye yaiya yeishandiswa pasina mutuso kurapa hosha dzaka siyana siyana.

Zvino ngekuti antu aihambe mumango mukuru , kuti vaende kundotsvaga mitombo , zvakaona zvakanaka kutora mutombowo iwoyo kana uri muti vauya nawo pambatso kuti vasazohamba mumango wakati kuti kukura.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi yaiya ichionekwa pasina mutuso ngekuti vantu vaienda mumagwasha kunotsvake mitombo iyi varape hosha.

Mitombo yekudhaya mitombo yainge yakanaka maningi nekuti mitombo iyi yaishanda zvemene mene kurapa hosha dzingadai dzeinesa pamutumbi wemunhu uye yaiva ichitengwa kana kusatengwa.

Mitombo yekudhaya vantu vaitsa nyangwe midzi dzemuti voise mumvura muntu otomwa kuti akone kurapa hosha .Izvi zvaishanda zvemene mene uye pasina mubvunzo.

Mitombo yekudhaya vamweni vanthu vaitsa midzi dzembiti vouya nadzo kanyi vanthu vomwa votopora kuhosha dzingadai dzeivanesa.

Hino ngekuti mutombo yekaretu yaihambirwamimango yakakuramaningi kuti muntu aione izvezvi vantu vakasima mitombo iyi pakatimbuzi dzavo kuti vasahamba mimango mikuru.

Kudhaya kwemene vantu vai shandisa mitombo yakati kuti kusiyana mitombo iyi vai enda kunoi tsvaka mu magwasha kuti vakwanise kurapa hosha dzingadai dziri pa muntu.

Kudhaya kwemene, vasharukwa vaitsvake mitombo mumagwasha. Mitombo iyi vamweni vaikona kuiyanika, vozotswa, voita zvekuzoiisa mumvura ,vomwa.

Mitombo yekudhaya mitombo yaiya yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi vantu vaingoenda kunotsavaka mumagwasha votouya votoponesa vanenge vane hosha.

Mitombo yekudhaya mitombo yaiya yakakosha maningi ngekuti vantu vazhinji vaikwanisa kupona uye vaikwanisa kuitora ngekuti yaisada mutusu kuti uiwone.

Ngekuti mitombo yekudhaya yaikona kushanda zviro zvakasiyana siyana mutombo iyi yaida Anoziva nezvayo kuti muntu uwowo asapera kuraya vantu.

Mutombo yekudhaya mitombo yaishanda yaamho. Vantu vekudhaya vaienda mumagwasha, votsvake mbuti, vokuma mashakani, voise mumvura votomwa kuti varape hosha.

Igwinyiso remene-mene, vantu vanosisa kumwa mitombo yekaretu ngekuti mitombo iyi yairapa zvemene-mene, uye mitombo iyi yaiya isina mutuso.

Mitombi yedhaya yaiya mitombo yakanala maningi ngekuti mitombi iyi yairapa hosha dzakasiyana-siyana zvisinei kuti muntu ndiani murumbwana ere ndimai ere kana ndibaba.

Mitombo yakudhaya mitombo iyo yaitsiva mumagwasha nevantu vasharuka kwatiri, uye mitombo iyi yaivanika apo pasina mutuso. Kuti muntu votoumwa votopora kuhosha yonaiyoyo.

Mutombo dzekudhaya dzimweni dzaishandiswa ngevasharukwa vasharukwa ava vaienda kumagwasha kuti vandotsvaka mutombo mutombo iyi imwe yaitwa zvekutsiwa.

Mitombo yekudhaya vantu vazhinji vaitsa vouya nayo pamuzi vosima mbuti dzinoshandiswa semutmbo kuitira kuti vasazo hamba mumango veitsvaka mutombo uyu.

Mitombo yekudhaya, mitombo yayishanda yambo, uye mitombo iyiye yayitsvakwa mumagwasha. Vantu votsa, vamweni vayikume mashakani voyise mvura votomwa.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi vantu vazhinji vaiona pasina mutuso uye mitombo iyi vamweni vaisima paberere pambuzi yavo .

Tikaringira mutombo yekudhaya iyo yaishandiswa ngevasharukwa vevantu kwatiri Vaienda kunoitsvaka pakasiyana siyana uye mitombo iyi yaiya yakanaka maningi.

Tikaringira kudhaya kwemene, vasharukwa vantu vaitsvaka mitombo kumagwasha kuti vakwanise kudetsera avo vantu vanenge vawirwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya kwemene mitombo yaishanda yaamho, kubudikidza ngekuti mitombo iyi yaiya yeimwiwa ngevasharukwa pasina mutuso.

Igwinyiso remene-mene karetu karetu vasharukwa kwatiri vaishandise mitombo yakati kuti kusiyana uye mitombo iyi vaiitsvaka mumagwasha kuti vakwanise kurapa hosha.

Mitombo yekudhaya yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi taiona kuti vantu vaihinika maningi kubudikidza ndiwo mutombo uwowo.

Igwinyiso remene mene, tikaenda kuzvibhedhleya, tinosvika kupuwa mutombo asi vekudhyaya kana ve pakanyi, vanotsvaka mitombo yavo mumagwasha.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu vasharukwa kwatiri uye mitombo iyi yairapa hosha dzakadai kusiyana kutangira kuvarumbwana , ndombi nemajaha nevantu vasharukwa.

Vanthu vekudhaya vaihamba mimango mikurutu kuti vaende kunotsvaka mitombo asi mitombi idzi dzimweni dzaiita zvekutsiwa dzimweni vaikumwe mashakani.

Mitombo ya nyamashi mitombo iyo yatai tsvaka mu magwasha apo patinenge tawirwa nge hosha uye mitombo iyi yaaiya yei rapa zve mene mene denda ringadai ranesa kwe nguva.

Mitombo yekudhaya vamweni vantu vaiidakarira maningi ngekuti yaiya yeirapa pakati kuti kuwanda mukati memutumbi vemuntu, uye yaiya yeioneka pasina mutuso.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhara, mitombo yekudhaya yaiende kunotsvakwa mumagwasha nevasharukwa vedu uye yaiya ichionekwa pasina mutuso.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi vandu vaiiona mutuso wavanenge vabvisa kuti vakone kuhinwa.

Mitombo yekudhaya mitombo yakasiyana maningi nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yekudhaya vazhinji vaienda kunoitsvaka mumagwasha kuuya nayo.

Nekuti vasharuka ekudhaya kwanga kusina zvibhedhlera vatsvaka mitombo yavo kumagwasha vopedza vomwa kuti vakone kurapa hosha dzinga dai dzakasiyana .

Chakanakira mitombo yekudhaya, vazhinji vakhona vaiziya kuti uyu unorapa chiyini izvo zvaiita kuti muntu amwe mushonga uyu pasina mutuso weanenge adusa.

Ngira mitombo yekudhaya yasina nemitombo yanyamashi, mitombo yekudhaya vantu vazhinji vaikwanisa kurapwa hosha dzavangadai vechinzwa pasina mutuso.

Tikaningira mitombo yanyamashi yasina nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yekudhaya vantu vaienda kunoitsa mumagwasha vouya nayo vopa vantu vopora.

Kudhaya-dhaya vasharukwa vaihamba mumango dzakakura kuti vaende kundotsvaka mutombo mumagwasha vamweni vaitsa mbudzi dzembuti. Vamweni vaikuma mashakani kuti vagadzire mitombo.

Mitombo yekudhaya mizhinji yakhona yaiya iri mumbiti iyo yaitsvakwa mumagwasha nevanhu vanoziya nezvemitombo iyi kuti iyi yairapa hosha yakadini.